Abun da ake nufi a wannan shi bidiyon shi ne akawnta ko kuma a ce ma'aji ko mai ajiyar kuɗi ko wanda yake aiki a banki ko kuma a'a wanda ake bashi kuɗi ya aje maka za ka zo ka karɓa daga baya, shine ake kiran shi da akawnta ma'aji kenan. Yana bayani ne dangane da yanda idan aka ba ka kudi kamar lokacin da ka yi aiki idan kai maaikacin gwamnati ne kamar ƙarshe wata aka biya ka albashi, in kai dan kasuwa ne ɗan cinikin da ka samu, in kai ɗan ƙwadugu ne ƙwadugun da ka yi kuɗin da aka ba ka yana bayani ne idan aka ba ka kuɗi yanayin yadda za ka kashe yanayin yadda za ka tattalinsu shi ne abun da yake nufi a nan. Ba wai da zaran da aka ba ka kuɗi sai ka yi wuuuu kai ta kashe banza da wofi ka sayi wannan ka saye wancan ka sayi banza ka sayi wofi sai kuɗin ya ƙare hankalinka ya kwanta. A'a in an ba ka kuɗin za ka yi tattalin shi ne ka ka ajiye shi a wuri guda sai dai idan abunda ya kama dole ne kamar irin abincin ci ko wani abu da ya ya kama mai amfani sai ka cire ka ɗan saya, amma shima ba wai duka na kuɗin ba. Ka tanada kuɗin wanda zai ishe ka har zuwa dogon zango har ma ka sake sa mun wani sai ka ƙara a kai amma ba wai ka she ba. Abinda ake nufi a nan ka yi taltali yana bayani ne akan ka yi taltali abun da kake samu, kuma taltali yana da ƙyau sosai .ko mu a gefen Hausawa taltali na daga cikin cika-cikai na mutumin arziki ma, a ce wane in kuɗi ya zo hannun shi ba ya zama ka ga wannan duk ba yi ba ne. Amma taltali yana da ƙyau ka taltala Kayanka saboda wani abu zai iya zuwa maka ba shiri ba tsammani kamar ciwo rashin lafiya accident, ka ga in ka yi taltalin nan za ka zo ka cira a ciki kudinka ka biya.